Nindeeba orurembo nindeeba amapiki gemereire nindeeba abantu abakazi n'abashaija bashutami nibagaanira nindeeba amamotoka nindeeba obuju bw'esente nindeeba oruguuto rw'erangi ya kinekye rw'eitaaka

Ekishushani eki nindeeba enyanja nindeeba abantu nindeeba amatto nindeeba amaju maingi gari nseeri y'enyanja nindeeba enyuma hariyo enshozi.

Omukishushani omu nindeeba amamotoka gariyo nigagyenda nindeeba oruguuto nindeeba ebiziimbe nindeeba ebiti nindeeba ebyapa nindeeba ebyoma biri omurubaju rworuguuto

Nindeeba emyenda ehanikire aha mugoye nindeebaho ekiju ky'ebibaati nindeeba emiti nindeeba ebinyaatsi nindeeba amasaati gaanikire aha mugoye za sikaati n'empare

Nindeeba enjonjo ziri omu maizi nindeeba aha nkungu hariho obunyaatsi nindeeba seeri y'amaizi hariyo emiti miraingwa

Nindeeba enju eyombekyise amabaati nindeebaho enju endijo eshakiize amabaati nebiti nindeebaho ebinyaatsi nindeebaho orutokye

Nindeeba ekimotoka kijwiremu ebitookye, nindebamu omushaija ayemeriire, nindeeba n'ondiijo abyamire ayeshwekire ekitundubare

Nindeeba ekibira kirumu miti ya karitusi nindeeba omuhanda nindebayo enju ibiri zombekyise amabaati

Nindeeba enturegye ibiri, emwe niningwa endiijo ningufu, engufu eine ebikuubo ebirikwiragura n'ebirikwera, eningwa eine ebikuubo ebirikwiragura na n'ebyakitaka, nindeebaho ebinyaatsi byomire.

Nindeeba orurembo nindeeba ebyombeko nindeeba ebiti by'amashanyarazi nindeeba emiti nindeeba amamotooka

Nindeeba emotooka, nindeeba egaari epangyireho ebitookye ,nindeeba abantu, nindeeba obudeeya bupakiremu ebitookye, nindeeba entookye enyima, nindeeba nebyombeko

Nindeeba enyanja nindebamu eryato nindeeba emiti, nindeeba amaizi nindeeba emiti emiringwa mingyi